Inzu yagutse yo gukiniramwo inkino z'amaboko, ifise uruhome rurerure rwubatse n'amatafari meza cane , hasi hari isima ivanze n'umusenyi, ku ruhome hari abasore n'abigeme benshi bambaye impuzu z'ubururu, bamwe baricaye abandi barahagaze bari kuraba abakinyi ukungene bari gukina.

Ikibuga gikikujwe n'ibiti binini bitotahaye bifise amashami indani mu kibuga hari abanyeshure b'abasore n'abigeme bariko binonora imitsi bamwe barahagaze batera inkuru abandi bari kuraba inkino zitandukanye ziri, kubera ngaho mu kibuga.

Ikibuga c'inkino y'umupira w'amaguru bari mu kibuga ari batandatu batatu bambaye izisa zifise amabara y'icatsi kibisi abandi bambaye kabuturazi irabura n'udupira twera ku ruhande harabambaye imyambaro ibarangaye ishuri baje gushigikira abene wabo bari gukina nyuma yabo hari uruhome rw'amatafari.

Ikibuga kirimwo inkino z'amaboko, hari abakobwa bari gukina, bamwe muribo bambaye udupira dusa n'icatsi kibisi, uwambaye ikabutura itukura, yunamye ashaka gufata umupira, inyuma yabo hari abariko baraba uko bari gukina.

Ikibuga c'inkino c'umupira w'amaboko har'abana b'abkobwa barigukina bambaye impuzu z'amabara atandukanye kuruhande rw'i buryo n'ibubamfu har'inzu zisize amarangi

Akazu kasugumwe gasize isima hasi, hagati har'ikinogo gafis'umwanda mwinshi cane, k'uruhome hasize irangi ry'umuhondo, gafise n'umuryango w'icuma usa n'ubururu.

Inzu z'ubwiherero zifise imiryango ikozwe mumbaho z'ibiti, hejuru har'igisenge c'ibiti n'amabati imbere yaho har isima yamenaguritse, k'uruhome hasize irangi ry'umuhondo niry'ubururu.

Inzu y' ubwiherero bw' abakobwa, yubatswe n' amatafari ahiye, ifise umuryango usize irangi ryera uriko n' ikiyo, hejuru y' umuryango hari utwenge duto duto twinjiza umuyaga n' umuco.

Inzu z'ubwiherero bw'abagore zifise uruhome rusize irangi ry'umuhondo hejuru, hasi iry'ubururu, dufise ivyumba bitatu bitandukanywa n'uruhome rusize irangi, imiryango n'icuma hejuru yawo hari imbaho z'ibiti zirimwo n'imyenge yinjiza umuyaga n'umuco.

Utuzu twa sugumwe twabagore nabagabo dufise imiryango isize irangi ryinginagina turimwo isuku rike cane hari uruhome ruzigabura rusize irangi ryera hejuru niryubururu risize hasi .

Inkino z'umupira w'amaboko harimwo gukina, abigeme bambaye impuzu z'amabara atandukanye. Mu kibuga haciye imirongo y'era ibereka aho badashobora kurenga mu guterera umupira. Ku ruhande hari ibiti bire bire n'abantu bari kubashigikira baraba uko bakina.

Utuzu twasi rwumwe dufatanye, naho bogera bufise umwanda mwinshi cane ku ruhome hasizisima yamaze guhinduka irirabura, kubera isuku rike hejuru yaho hari idirisha ryinjiza umuco.

Inzu isa nkaho ari ibitaro hanze hari inkingi z'ivyuma zifashe amabati imbere yayo hari ibigega bitatu vy'amazi vyubatswe n'isima bivanze n'umusenyi.

Inzu isa nk'aho ari kirwati iri mu ntara ya ruyigi imbere yayo hari ivyatsi n'ishamba n'igiti c'ikigazi hari n'ikibuga kirimwo ivu ryumutse hejuru mu kirere haboneka nk'ahagiye kugwa imvura.

Ikibuga c' inkino hari abanyeshure bambaye udupira dutandukanye imbere yabo hari uwuriko arabasigurira ivyo bagiye gukora kuruhande hari amazu abiri asakajwe n' ivyatsi.

Abakinyi b' inkino z' umupira w' amaboko bahagaze mu kibuga hagati basa nkaho bagiye gutangura gukina abayobozi bari kubatera intege zo gukina neza bashobore gutsinda.

Ikibuga c'inkino c'umupira w'amaboko hakikujwe n'ibiti birebire bitotahaye, indani mu kibuga hari gukina abigeme babiri bambaye amakabutura yirabura n'udupira dutandukanye amabara, bari kugwanira umupira.

Utuzu twa sugumwe dufise imiryango y'imbaho ikozwe mu biti, ku ruhome hari amatafari ahiye, hejuru ku gisenge hari ivyuma bigeretseko amabati.

Inzu yasugumwe y'abagabo' irimwo 'amakaro yer' afis' uturongo, har'uruhome rugabur' utuzu tubiri n' ibikoresho bibiri vyera bimanitse kuruhome bisankah' arivy'abagabo bakoresha mu kwiherera, hasi habonekamw' umwanda mwinshi.

Umugwi w' abana wabahungu barikukibuga c' umupira w' amaguru bambaye udupira dusa hagati yabo hari umugabo ashobora kuba ari umumenyereza wabo yambaye ishati yera n' ipantaro yirabura

Ikigo cisomero gifise abanyeshure bakunda gukina umupira wamaboko, bambaye udupira n'amakabutura bisa n'amashesheti yamabara atandukanye, inyuma yabo hari nzu ifise utuzu twasugumwe tw'abigeme nabasore.

Ikibuga c'inkino c'umupira w'amaboko, bari gukina mu kibuga gisize isima, giciyemwo n'imirongo yera ibereka aho bategerezwa guhagarara, hagati mu kibuga hari abahungu bane, babiri bambaye impuzu z'icatsi kibisi, abandi babiri udupira twera n'amakabutura yirabura.

Inzu yasugumw' irik' amakar' impande zose, hasi har' umwanda mwinshi hasa nabi cane, n' ibindi bikoresho bitandukanye birihasi, hejuru har' idirisha ry' icuma ryinjiz' akayaga n' umuco.

Inzu yubatsemwo utuzu twa surwumwe dufise imiryango ishaje, inkingi zatwo zifise irangi ryera hejuru, hasi iry'ubururu, imbere hari isima isa nabi iboneka ko ishaje.

Inzu yubakishijwe amatafari, irimwo imiryango ibiri y'ubwiherero, umwe ni uw'abigeme uwuni ni uw'abasore, ufise imiryango yera ikozwe mu vyuma, hejuru y'iyo miryango hari utwenge tumeze nk'amadirisha mato, dukoze mu matafari, twinjiza umuyaga n'umuco.

Ikibuga kirimwo abanyeshure bab'igeme 'abasore, bamwe muribo bafise ibisuko ku mutwe, bambaye impuzu zamabara atandukanye, imbere yabo har'umugabo asa n'uwuriko arabigisha abasigurira ibintu bitandukanye, imbere yaho har'amazu n'ibiti birebire bifise amashami meza.

Urukino rw'umupira w'amaboko, harimwo abasore n'abigeme, nyuma y'ikibuga hari ivyatsi biringaniye, n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hirya yabo hari ibiti vyinshi bifise amashami.

Inzu ifise uruhome rusize isima, hejuru hari irangi ry'umuhondo. Hasi bahamenye amazi, yavanganye n'ivu n'imikubuzo ikozwe mu biti irunze uruhande rumwe.

Ikibuga c’inkino c’umupira w’amaboko cubatse n’isima uruhande rumwe har’ivyatsi, urundi ruhande , har’abanyeshure begamiye Inzu y’igorofa igeretse rimwe , hirya yayo hari ibiti n’imiduga y’amabara atandukanye.

Inzira iri hagati y' amazu, iburyo n' ibubanfu, hasize irangi ry' umuhondo, hasi hari isima, hari imiryango ibiri y' utuzu twa surwumwe, hari n' idirisha riri iruhande rituma hagira umuco, hejuru y' idirisha hari udutoboro twinjiza umuyaga.

Mu kibuga hagati har' umugwi w' abasore bakiri bato, bari kukibuga c' umupira w' amaguru n' abasore bashik' umunani bambay' udupira dusa, basankaho bari kwimenyereza gukina, iruhande yabo har' umugabo yambay' umupira wera n' ipantaro y' irabura.

Inzu yubatse n'amatafu arahiye isiakajaamabati irimwo utuzu twase ugumwe tw'abagore n'abagabo nyuma hari igiti kirekire gifise amashami atotahaye hejuru mu kirere haboneka ibicu vyera n'ibisa ubururu.

Utuzu twa asugumwe dushaje cane, Kandi tubonekako dufise umwanda mwinshi, imiryango yatwo yarabomaguritse, kuruhome havuyeko umusenyi, imbere yayo har’uruzitiro ruzikingiriye.

Inkino y'umupira w' amaboko, iri kuber' ahantu munzu yagutse nini can' isakaye, abakinyi bambay' imyambaro y' amabar' atandukanye, bamwe bambay' iyisa n' icatsi kibisi, abandi bambay' iyera niyirabura, inyuma y' ikibug' abantu bicaye ku ntebe, har' abantu benshi bambay' imipira y' ubururu niyitukura bariko bararorer' urukino, inyuma har' uruhome rusakajwe n' amatafari n' inkingi zera , ku mfuruka y' iburyo harabonek' itara ryaka cane rimurikir' ikibuga.

Ikibuga hakiriko gikinirwamwo urwaruka rw'imisore basa n'abari gukina urukino rw'umupira w'amaguru hari umusore uri hagati yambaye agapira kw'ubururu uwundakw'umuhondo n'abandi bambaye amabara atandukanye nyuma mahaboneka inzu n'ivyatsi bibisi n'ibiti birebire.

Ikibuga gikikujwe n' ibiti bire bire vyiza cane hagati mukibuga hari utwatsi twinshi turinganiye harimwo abasore bakiri bato bari gukina umupira w' amaboko abandi bari iruhande bari kuraba ukungene bakina.

Akazuka sugumwe gasize irangi ku ruhome rise umuhondo ifise n'urugi rukozwe mu cuma rusize irangi ry'ubururu ku ntango y'urugi haguye ingese hasi hasa nahari isuku rike.

Utuzu twa Sugumwe dufise imiryango hasi yaho haguye ingese ,uduhome tuyatandukanya dusize irangi ry'umuhondo, hejuru hari igisenge kiriko amabati kihakingiye imvura itahonona.

Inzu yubatse n'amatafari harimwo icumba c'akazu ka sugumwe ku ruhome hariko amakaro y'amabara hejuru yayo hasize irangi ryera ifise umuryango w'icuma usize irangi ry'icatsi kibisi.

Urukino rw'umupira w'amaboko hari abanyeshuri benshi bambaye udupira tw'ubururu umwe muri bo yambaye agapira gatukura yicaye hejuru ku ntebe ari kwitegereza uko bakina nyuma y'iwe hari uruhome rw'amatafari harimwo umurongo ukitse n'uwumanuka bisize irangi ryera.

Igishure kirimwo mudasobwa, k'uruhome hari ikibaho cirabura. Hari abakobwa babiri, umwe yambaye agapira kera, bisa nk'aho ari gusubiramwo ivyo bamwigishije, uwundi ari kumwitegereza. Imbere yabo hari imeza yera iriko ibikoresho.

icumba c' isomero kuruhome harikibaho canditseko hari abanyeshure bicaye n' abandi bahagaze imbere hari umwarimu arigusigura n'uwundi ar'iruhande yiwe yambaye ishati y' igitenge nawe arigutega amatwi ivyo mugenziwe arikwigisha.

Icumba gisa nk'aho ari ic'ubushakashatsi, hasi hari amakaro, umuryango hahagaze umugabo yambaye itaburiya yera yifadikije kuruhome rw'inzu.

Inzu irimwo akabati karimwo imiti myinshi y'ibitungwa itandukanye, hari ibinini, uw'amazi n'uwifu, ifise imirumyo isa umuhondo; iyitukura; ubururu; n'iyirabura harimwo n'amacupa matoya; manini nayandi agereranye.

Icumba c'isomero ry'ubushakashatsi harimwo abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa bambaye udupfukamunwa bari kumwe n'umugabo yambaye itaburiya yera afise uducupa tubiri kamwe kabonerana akandi gasa nkaho karimwo amaraso asa nk'aho ari kubasigurira uko bikogwa.

Inzu iboneka ko ari icumba cubushakashatsi harimwo intebe nyinshi zibiti bicarako hasi hari imeza ndende yera irimwo ibikoresho kuruhome hari amatafari meza agezweho namadirisha abiri amanitseko igitambara cubururu

Inzu irimwo abantu, bambaye itaburiya yera, buname basa nkaho barikwiga, bandika mw'ikaye, imbere yabo har'umugabo arikuraba igipapuro canke arikubacunga araba ivyo bakora.

Inzu yubakishijwe amatafari, kuri iyo nzu hariho urugirw' icuma, n'idirisha rinini ririmwo ibice vyinshi vy'ibiyo bitandukanyijwe n'ivyuma ku mpande zaryo urugirusi zirangi hejuru y'urugi hariho ibia iyo bito wo bito.

Icumba gisa naho aricubu shaka shatsi harimwo abigeme nabasore nambaye itaburiya zera bose barunamye basanaho hari ikintu bari kwigako kuruhande haramadirisha nimiryango abonesha kino cumba

Icumba c'isomero gikorerwamwo ubushakashatsi hahurikiyemwo abagore n'abagabo bariko barakora imyimenyerezo yo kwiga ubumenyi mwarimu n'abanyeshure bambaye ubupfukamunwa kugira bikingire imbere yabo hari amacuwa atari make arimwo imiti itandukanye.

Icumba c’isomero c’ubushakashatsi harimw’intebe nyinshi z’ibiti bicarako bariko barakora, hari n’imeza ndende ikoregwaho ivyigwa , nyuma kuruhome har’urupapuro gwera, ikaba yubakishijwe n’amatafari meza agezweho.

Icumba c'isomero gisankaho aric'ubushakashatsi indani k'uruhome har'akabati kera umuryango umwe umaniteseko agapapuro. Hejuru yako nomumbavu har'amatafari ahiye; imbere yako kabati har'imeza yera.

Inzu ibonekamwo amaguru y'umuntu ipantaro ibirato vyirabura hasi hariamakaro hejuru haboneka igice c'imeza n'urubaho ruriko ikintu c'icatsi kibisi nyuma hari uruhome ruriko amabuye ya matafari.

Icumba c'isomero ry'ibitabo, k'uruhome hubakishijwe amatafari, hari n'akabati karimwo ibitabo vy'amabara menshi, hari ivy'indimi zitandukanye nk'igifaransa, icongereza n'igiswahiri.

Icumba c ubusomero, cubatswe n amatafar'ahiye, kuruhome hamanits' ibipapuro bitandukanye, iruhande har'akabati kabitswemw'ibitabo vyinshi bifis'amabar'atandukanye

Icumba c'ububiko gifise ububati kibitse ibitabo vy'amabara atandukanye harimwo n'amakaye n'ibindi bikoresho. Hejuru hari igipapuro gisa nkaho ari ikirangamisi.

Icumba c'ububiko gifise utubati turimwo ibitabo vyinshi vy'amabara atandukanye harimwo n'amakaye n'impapuro zo kwandikako. K'uruhome hejuru haboneka amatafari n'umurongo ukitse usize irangi ryera.

Inzu irimwo imeza y'imbaho y'igiti, ifis' amaguru y'icuma ,hejuru hariko udupapuro twera twinshi, munsi y'imeza harimwo ibikoresho bitandukanye, ku ruhome hubakishijwe amatafari.

Inzu ishaje cane izindi zarasenyutse bisa nkaho hakorerwa ikintu kera habaye ishamba, ku ruhande hari ibiti binini n'ishamba ryishi hari n'isima yamenaguritse bisa nkaho ari inzu zabomotse.

Icumba c'ishure gifise uruhome risize irangi ry'umuhondo hagati na hagati hari ikibaho c'irabura cokwandikako iburyo n'ibubamfu hasize irangi ryera.

Icumba c'ishure kirimw'intebe, hari n'amadirish'abir'arik'ivyuma, harugiru yaho harikwinjir'izuba ryinshi rishika mw'ishure, hari n'imez'is'uburur'ikikujwe n'intebe.

Ikigo c'isomero, Kiri mu ntara ya kirundo, gifis' amashure yubatswe n amatafari, afis' imiryango n' amadirisha vyivyuma, hejuru harik amabati, imbere y' isomero har' ikibuga c ivu ryumutse.

Ikigo c'isomero cubatswe n'amatafarahiye indani mu kibuga haramabuye n'utwatsi amadirisha n'imiryango bisize amarangi y'icatsi kibisi n'ubururu hakikujwe n'imisozi miremire irimwo amashamba.

Icumba c'ishure haboneka agace gatoya kubatswe n'amatavari ku ruhome hari urupapuro rumanitse rusa umuhondo rurimwo inzu igiti ikinga igikombe umuduga n imeza.

Ibarabara ririkure y'igisagara rica i ruhande y'amazu harimwo abigeme babiri bari gutambuka baganira bikoreye inkwi z'ibiti iburyo ni bubamfu hari amashurwe n'ibiti bitandukanye hirya yaho hari yandi mazu y'abanyagihugu.

Ikibuga kirimwo ivu ryumutse n'utwatsi turinganiye, iruhande hari inzu ishaje ifise inkingi n'amabati ayisakaye, isize irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari igiti kinini gifise amashami, inyuma hari inzu y'amabati atukura.

Ikigo c'ishure kiri mu ntara ya Muyinga, gifise uruzitiro rw'ibiti , indani hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo, hagati na hagati hari amashure yubatswe n'amatafari, afise imiryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma.

Igiti kiri imbere y'amazu abiri asize irangi ryera zifise imiryango n'amadirisha hagati na hagati yazo hari akazu ka sugumwe hasi hari ivyatsi bisa nk'icatsi kibisi.

Inzu irimwo utumeza twinshi n’ububati bubitsemwo ibitabo n’ibindi bintu bitandukanye ku ruhome hamanitse ikiranga misi n’impuzu ,haboneka n’ umuco utari mwinshi.

Icumba kirimwo imeza zibiri ziteretseko za mudasobwa, imwe iteretseko zibiri hariho icupa ry'amazi, k'uruhande har'umuntu yicaye atumbereye kw'idirisha, inyuma yiwe har'uwundi yambaye agapira k'amaboko maremare, imbere yiwe har'ikaye n'ikaramu.

Ikigo c'isomero gisizwe irangi, ku ruhome hamanitse igipapuro c'ikirangamisi y'indwi yose ibafasha kwiga neza. Vyanditswe mu rurimi rw'icongereza.

N'ikigo c'ishure cubatswe n'amatafari, impande zimwe na zimwe zisize irangi ry'umuhondo, igisenge gikoreshejwe n'imbaho z'ibiti, ziriko n'amabati .

icumba c' ishure gifise intebe zibiti harimwo abanyeshure batatu babiri baboneka umutwe gusa uwundi yambaye agapira intebe irimbere yabo iteretseko mudasobwa hasa nkaho hari umwe arikubigisha.

Ikibuga kirimwo amabuye ahagazemwo umuduga n' igiti kiri imbere yayo uruzitiro rusize irangi ryera nyuma yaho hari inzu zitukura hejuru hari intsinga z' umuyagankuba.

Inzu yiboneka uruhande rutoya yubatswe n'amatafari ku ruhome hamanitse udupapuro dutatu twegeranye twanditse ko indome mu rurimi rw'ikirundi hari na, kandi kariho irya gatoya la kanditseko ururimi rw' igifaransa.

Inzu y'i gorofa isa nk'aho arisengero riri mu gisagara mu kibuga hari umuntu afise ikinga yambaye agapira kera n'ipantaro hafi y'uruzitiro hari igiti kinini gifise amashami atotahaye.

Ikigo c'isomero co mu ntara ya muyinga gishaje cane amashure amwe arava ayandi nta mabato, ariko ayandi ntagira imiryango mu kibuga hagati hari ivumbi ryinshi abanyeshure harabambaye ibirato n'abatavyambaye hari n'izuba ryinshi.

Ikigo c'ishure cacafye k'uruhome abasore babiri, n'umwigeme umwe bari gukina umupira bambaye impuzu z'umuhondo zigizwe :n'agapira, n'ikabutura, hasi har'ivyatsi biringaniye.

Ikigo c'isomero gifise uruzitiro rwanditseko amajambo ku ruhome, hari n'abantu baje gufata abana kubera badashobora kwitahana, hari n'imodoka yunguruza abanyeshure ihagaze kw'ibarabara.

Inzu za sugumwe zifise uturyango dusa ubururu. Hejuru yatwo hubatse igisenge c'ivyuma n'amabati. Ku ruhome rutandukanya umuryango n'uyundi hasize irangi ry'umuhondo. Hasi hari isuku rike.

Uruzitiro rwubakishijwe n'amabuye, indani haboneka inzu zibiri, iburyo hari ibiti birebire bitatohaye, imbere y'uruzitiro ikibuga kirimwo utwatsi turinganiye.

Ikibuga kirimwo umusenyi, hari igiti kimanitse kirekire bamanikako ibendera, hari n'utwatsi tugize umuzingi turi mu kibuga hagati dusa n'icatsi kibisi, iruhande hari amazu afise inkingi zifashe amabati.

Icumba kinini c' isomero, kirimwo abanyeshure benshi, basa nk' aho bagira bababwire amanota, inyuma harimwo abantu bakuze, baherekeje abana babo.

Ikigo c'ishure kiri hagati mu gihugu cubatswe mu matafari imiryango n'amadirisha bisizwe irangi ry'ubururu, hejuru zisakajwe n'amabati imbere yayo hari ikibuga hirya hari utuzu twa sugumwe n'ibitoki bivanze n'amavoka.

Ikigo c'ishure gisa neza gifise ingazi zubatse n'isima ivanze n'umusenyi hari n'inkingi zifashe amabati hasize amarangi y'amabara atandukanye hari n'ikigega c'amazi cirabura.

Icunda c'ishure gisiza umusenyi hejuru hari igiti kigiza igisenge ku ruhome hamanitse igipapuro cera kiriko ibintu bitandukanye harimwo ibikora amasuku n'ibindi bikora mu murima hari umupanga ie suka igipawa nkorufani ishipiri imbugita imarabiti n'ibindi n'ibindi.

Inzu yubatswe n'amatafari isa nkaho ari ishure hamanitse ku ruhome igipapuro gisa umuhondo kururwo rupapuro harimwo :inzu, indobo, umukubuzo, akayabu n'icupa.

Inzu irimwo ibikoresho bisa nkaho bikoreshwa mubiro, imeza asasheko igitambara c'uburururu, hejuru hariko ikaramu ryirabura, ikaramu ritukura, ikaramu ry'igiti, amakaye, impapuro, ibitabo n'ibindi n'ibindi. Kuruhome hasize irangi ry'umuhondo.

Inzu ifise inkingi z'ivyuma vy'ubururu, yubatswe mu matafari, ifise amadirisha atatu n'urugi rumwe, urundi ruhande ntiruboneka neza, iburyo bwayo, hari ikigega cirabura kijamwo amazi.

Ikigo c'ishure co mu ntara ya Cankuzo kiri hagati mumisozi, cubakishijwe n'amatafari ahiye, amadirisha n'imiryango bikozwe muvyuma, bisize nirangi ry'umuhondo, abanyeshure bari hanze bambaye agapira n'ijipo canke ikabutura vyirabura.

Icumba c'ishure cubatswe n'amatafari ahiye ku ruhome hari ikibaho cirabura canditseko ibiharuro amajambo na yo yanditse mu rurimi rw'icongereza.

Ikibuga c'isomero gifise amazu meza asa nk'aho akiri mashasha asize amarangi ku miryango ku madirisha n'inkingi zayo afise amabara atandukanye imbere hateye amashurwe harini yindi nzu ntoya iri bubamfu inyuma hari ibiti bitandukanye.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'ibiti ku ruhome hasize isima ivanze n'umusenyi i buryo hari idirisha ryinjiza umuco imbere hari umuryango uri gucamwo izuba.

Icumba c'isomero kiri mu gihugu hagati harimwo intebe zishaje uruhome rurimwo ikibaho canditseko n'igipapuro kimanitse cera canditseko ibintu bitandukanye mu mufuruka hari ibiti bitatu birebire bisa nk'imbaho.

Inzu iboneka igice gisize irangi ry'umuhondo, k'uruhome hamanitseko igipapuro cera canditseko n'ikaramu ritukura, k'uruhande hateye umukino w'urutoke, n'ahandi hari agace gasize irangi ry'irabura, hirya yaho hari idirisha rituma habona neza.

Utuzu twa sugumwe tuboneka igice, hasi hari isima n'ikibido gisa umuhondo kirimwo amazi bakoresha isuku, hasi isima yaramenetse ifise udutoboro twinshi, imbere yatwo hari umuserege utwara amazi.

Icumba cibiro kibonekamwo imeza insasheko igitambara c'ubururu hejuru hariko ibitabo amakaye igipapuro cera canditseko n'icupa ririmwo umuti w'ugukaraba mu ntoke.

Inzu iboneka igice yubakishijwe n'amatafari ku ruhome hamanitse igipapuro kirekire cera ijambo ry'umutwe ryanditse n'ikaramu ritukura ibindi vyanditse n'iryirabura vyose bikaba biri mu rurimi rw'ico ngera beza.

Inzu zibiri zifatanye imwe isize umusenyi isa n'iyitarahera iyindi yubatswe n'amatafari n'amabati hejuru i buryo hari ibiti vy' ivyamwa harimwo avoka n'ipapayi.

Ikibuga kirimwo umusenyi kivanze n'utubuye dutoya hahagaze umuduga wera hari igiti kiboneka mu gitutu, imbere yaho hari inzu zibiri zirabana zubakishijwe n'amatafari n'amatigura yirabura.

Icumba c'isomero kirimwo umunyeshuri umwe yicaye ku ntebe imbere yiwe hari imeza iriko ikaye igitabo n'ikaramu zibiri n'ibindi ibikoresho bitandukanye hari n'idirisha riri ruhande rizana umuco.

Ikigo c'isomero kirimwo abanyeshuri beshi bari gukina barindiriye ko amasaha yo kwinjira mw'isomero agera umwe wese agendana ibikoresho vyiwe abatari gukina bahagaze munsi y'igiti abandi imbere y'amasomero yabo.

Icumba c'isomero, ku ruhome hasize irangi ry'umuhondo, hamanitseko igipapuro cera kiriko abantu bagize umuryango harimwo nyokuru, nyokuru, data wacu, mama, papa ,musaza wanje na mushiki wanje.

Inzu yubatswe n'amatafarahiye ku ruhome hamanitse udupapuro tune twera rumwe muri zo rutandukanye n'izindi rwanditse ko ururimi rw'igifaransa, zitatu ziregeranye zanditse ko indome zikoreshwa mu kirundi.

Ikigo c'ishure ry'indoto zacu, gifise uruzitiro ruriko irangi ryera n'ibindi bikoresho biriko, mudasobwa, abanyeshure babiri, umusore n'umwigeme bafatanye ukuboko basa nkaho barikuja kw'ishure, k'uruhande rw'uruzitiro hari ibarabara ihagazemwo umuduga.

Ikigo c'isomero gifise amashuri menshi, hagati mu kibuga hari ibiti binini n'abanyeshuri bari gukina, bambaye umwambaro ubaranga baryohewe cane, abandi barahagaze batera inkuru bugamye izuba munsi y' ibiti.

icumba c'isomero k'irimwo intebe yicayeko abantu bataboneka neza bafise mudasobwa imbere yabo bariko barandika ikirangaminsi c'abanyeshuri kibafasha kwiga neza.

icumba c'ishure cubatswe neza ku ruhome hasiziranga ryera hamanitswe n'ikibaho cirabura co kwandikako iruhande hari idirisha riboneshereza indani

Icumba c'ishuri ,kiboneka igice gitoya, cubatswe n'amatafari, kuruhome hamanitse urupapuro rus' umuhondo, ruciyemwo ibipande bitandatu harimwo umupira w'amaboko, intebe , igiti, ikaramu, igitabo n'incamurongo.

Ikigo c'isomero kiri mu ntara ya Rutana, ni amasomero mashasha yubakishijwe n'amatafari, n'amabati yera, n'ayatukura. Hagati yazo hatewemwo ivyatsi, hirya yaho hari umusozi uriko ibiti vyinshi.

Ikibuga kinini kirimwo amasomero ashaje asize irangi ryumuhondo hasi mukibuga harimwu umusenyi nivyatsi biringaniye imbere yamashure hashinze igiti cibendera ryigihugu cuburundi

Icumba c'ishure kirimwo intebe, ku ruhome hubakishijwe amatafari, i bubamfu hari amadirisha atuma icumba kigiramwo umuco, hasi harimwo isima.

Inzu isa nkaho ari isengero iri mu gihugu hagati ifise inkingi z'ivyuma bisubururu yubatse n'amatafari iriko n'amabati atukura imbere yayo harutuzu twa sugumwe hasi hari ivu ryumutse inzu iboneka ko iri ku musozi hejuru ikikujwe n'ibitoki n'ibiti bitandukanye.

Ikigo cisomero cerekana umurwi wabanyeshure bari hanze yishure ryabo hari abasore nabigeme benshi bambaye imyambaro ibaranga basa nkaho bari gukina barindiriye gutangura ivyirwa

Umupira umeze nk’umuzingi bakoresha murukino rwumupira w'amaguru, bibonekako gikozwe mumasashe gifise imigozi batabuye k’umpuzu bagiye babohesha kugira ukomere.

Ikigo c' isomero kiri hagati mu gihugu, imbere yaho har' ivyatsi vyiza n' ibiti birebire bitandukanye, kumpande hubats' amazu menshi, imbere har' udushurwe tugufi dukase neza turinganiye.

Ikibuga c'ishure kinini, kandi cagutse gifise abanyeshure benshi hasi hari umusenyi uvanze n'utubuye n'ibiti bibiri bitotahaye hari umugwi w'abari gukina n'uwundi uhagaze urindiriye ko bababwira ico bagiye gukora.

Ikigo c'isomero gifise amazu atonze umurongo. Yubakishijwe n'amatafari n'inkingi z'ivyuma vy'ubururu, imbere yayo hari umuserege utwara amazi n'ikibuga kirimwo ibiti birebire.

Ikigo c'isomero co muri komine Rango cubakishijwe amatafari ahiye, gifise amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ubururu. Hari abanyeshuri benshi, bamwe bariko baratembera mu kibuga, abandi barahagaze, bambaye umwambaro ubaranga w'ishure. Inyuma yaho hari umusozi uriko ibiti vyinshi.

Ikigo c'isomero co mugisagara ca bujumbura stella matutina gikikujwe n'ibiti birebire bifise amashami atotahaye, n'ivyatsi bisa n'icatsi kibisi biringaniye, inzu ifise inkingi zikomeye zisize n'amabara meza, imiryango n'amadirisha akozwe muvyuma.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari kiboneka ko abana bari kugira isuku mw'ishure bambaye n'umwambaro ubaranga bamwe muri bo biboneka ko bari hanze abandi bari kwinjira mw'ishure, kandi izuba rikaka cane nk'uko vyerekana igitutu cabo hasi.

Ikibuga c'ishure gisa nk'aho kirimwo umusenyi n'amabuye matomato hagati mu kibuga hariho igiti gifise amashami menshi akwiye impande zose gitanga igitutu ciza nyuma y'igiti hariho uruzitiro rukozwe mu vyuma vy'ubururu ruzitira ico kibuga.

Ikigo c' isomero c' ubatswe n' igorof' igeretse rimwe, imbere yaho har' ingazi zifis' intebe, iburyo n' ibubamfu hashinz' ivyuma bitukura bikingir' ingazi , inzu yubakishijwe n' amatafari, inkingi zayo zisiz' irangi ryera, ikab' ifis' amadirisha n' imiryango vyinshi.

Igikigo c'isomero cubatse mu buryo bugezweho imbere y'amasomero hari abantu batandukanye bari kugenda umugabo umwe ari kuduga ingazi yambaye ipantaro yirabura n'ishatu yera asa nk'aho agiye atumbereye ye ababicira.

Icumba cisomero cubakishijwe namatafari hejuru harikibiti n'amabati hasi mumfuruka hari akabati babikamwo ibikoresho bitandukanye, intebe zicarako abanyeshure inzu iboneka nkaho idafise umuco ukwiye.

Ikibuga c'abanyeshure bari gukiniramwo, haboneka ko hari abanyeshure bari kwiruka, umwe ari imbere uwundi ari inyuma, hasa nkaho hari kwaka izuba kubera haboneka ibitutu vy'abo.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari, hejuru hari igisenge gikozwe mu vyuma hariko n'amabati, hariho n'intebe n'imeza vy'ishure bikozwe mu mbaho z'ibiti, hejuru ku mpome handitseko amajambo mu rurimi rw'icongereza.

Icumba cisomero cubatswe neza indani hari imeza zibiri zinini zisa ubururu, imwe yose ikikijwe nintebe zibiti zifise amaguru yivyuma ,kuruhome hari utubati turimwo ibitabu bitandukanye , hejuru amadirisha bibonerana asa nayabonesha ikindi cumba.

Ikigo c' isomero gifis' umurim' urimwo ivyamwa bitandukanye, imbere yaho hatey' amashurwe , iruhande har' ibarabara, inzu y'ishur' isiz' irangi k' umadirisha, kunzugi no ku nkingi hejuru harik' amabati.

Utuzu twa sugumwe dushaje kandi tuboneka nk'aho hari umwanda mwinshi cane, imbere hari ikibido c'umuhondo kirimwo amazi basuka mu kazu ka sugumwe.

Igiti giteye ku ruhande rw'inzu hagati mu kibuga hari utubuye n'umuduga wera uhahagaze mu mbavu yawo hari irembo ryinjira indani hari amazu afise ivyumba biriko amabati yirabura.

Igiti kirekire kiri hagati yikigo cisomero iruhande yaco hari umuserege utwara amazi, hirya yaho hari amashure yubatse n'amatafari afise nimiryango n'amadirisha bisa ubururu afise n'inkingi z'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Ikigo cisomero cubakishijwe amatafari ,hejuru hari amatigura mbere yikigo hari amashurwe gushariza ishure nibiti birebire hari nibikoresho abanyeshure bakinisha vyubatse mubiti nivyuma.

Icumba c'ibiro gifise imeza, intebe, utubati tubitsemwo ibikoresho bitandukanye, hasi hasize isima, ku ruhome hari irangi ryera, hamanitse n'agapapuro gasize irangi ry'ubururu, musi yako hari n'izindi zera nyishi, hejuru hari igiti kimanitse.

Icumba c'ishure kirimwo intebe nyinshi zikozwe mu mbaho z'ibiti imbere ku ruhome hari ikibaho cirabura c'ukwandikako hejuru haritara ririkwaka rimanitse ku giti.

Icumba c'isomero kibonekamwo umuco mwinshi, ku ruhome hasize irangi ryera hejuru hariko amatara harimwo n'intebe isomero riboneka ko ari rishasha.

Icumba c'ibiro harimwo umugabo yicaye kuntebe, imbere yiwe hari imeza iteretseko mudasobwa asa nuri gukora akazi, iruhande hari ikaye n'ikaramu hari n'idirisha ryuguruye kugira ryinjize umuco n'umuyaga.

Ikibuga c'inkino z'imico kama cakoranije umugwi w'ugwaruka urihamwe. Hariho imiduga itarimike ibakuje, hariho abigeme n'abasore bambaye impuzu zitandukanye. Bamwe barahagaze bariko baraganira abandi basa nabarikwitegereza umuntu ar'imbere yabo. Inyuma yabo har'imiduga itandukanye.

Ibiti vy'amashami meza bikikujwe n'amashure yubatse n'amatafari hejuru hariko amabati. Mu kibuga hagati, har’abanyeshure benshi bari gukina baryohewe cane.

Ikigo c'isomero gifise inzu ziri kurena kure, ariko ziri mu kigo kimwe zisiza irangi ry'umuhondo hiryane inyuma yazo hari ibiti hegereye n'imisozi miremire.

Inzu igeretse rimwe Ifise ingazi zikikijwe nivyuma risize irangi ritukura zifise ninkingi zisize Irangi ryera ,hasi mukibuga hari ivu ryumusenyi nutubuye duto duto hejuru isasakajwe namabati.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure, imbere yabo hari umugore ahetse umwana asa nk'aho ari we ari kubigisha. Umunyeshure umwe muri bo yahagaze ashaka ko amubaza ngo yishure ikibazo.

Ikigo c'isomero gifise igorofa igeretse kabiri gifise n'inkingi zisize irangi ry'ubururu imbere yaryo hari ibiti vyinshi n'inzu ziri iruhande y'ibiti.

Ibarabara riri hagati y’amazu, ririmw’umusenyi, iburyo n’ibubanfu har’amazu atandukanye, kure gato har’inzu nini y’igorofa igeretse kabiri, har’imiduga ihagaze kw’ibarabara, imwe yirabura, iyindi yera, har’ibiti bitoya bir’imbere y’amazu, n’ibindi bir’imbere y’ibarabara.

Inzu yubatswe n' amatafari , ku ruhome hari utudirisha twinshi twinjiza umuyaga mwiza canke dusohora ibimota nabi, haboneka akazuba karimwo igitutu.

Icumba c'ishure kirimwo intebe zikozwe mumbaho z'ibiti imbere yazo kuruhome har'ikibaho cirabura cokwandikako. Hejuru yaco hasize irangi ryera iruhande y'intebe har'idirisha ryinjiza umuco.

Ikibuga kirimwo intebe nyinshi z’imbaho zikozwe mubiti, ziri musi y’ibiti binini bifise amashami atotahaye Kandi arandagase cane, inyuma y’intebe har’imiduga ibiri n’abagabo babiri barir’uhande basa n’abari kuganira.

Ikigo c'icure gifise uruzitiro rw'ivyuma n'intsinga indani hari amazu yubakishijwe n'amatafari n'amabati bishaje biboneka ko bimaze imyaka myinshi hagati mu kibuga uruhande rumwe rurimwo ivyatsi biringaniye urundi ruhande harimwo ivu ryumutse.

Icumba cishure kirimwo intebe zirimwo amabara atandukanye kuruhome hasize irangi ryera hariko namadirisha abiri yagutse ifise numuryango usize irangi ryicatsi kibisi inyuma yishure haboneka ibiti birebire

Ikibuga kinini kirimwo ivyatsi n'umusenyi, imbere har'inzu ndende zisize irangi ry'umuhondo, zifise imiryango n'amadirisha zis'ubururu, nyuma no mu mbavu har'ibiti birebire, hagati mukibuga hamanitse ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Inzu ntoya ubonako ari iboro ifise umuryango usize irangi ryera hariko nikiyo gikingiwe utwuma tureture inzu yubatse n'amatafari indani haboneka uwundi muryango usize irangi ryera.

Ikigo cisomero cubatswe mu buryo bwakera, kigizwe nivyumba vyinshi , ivyumba bifise amadirisha manini ariko ibiyo nivyuma biyakingira, mbere y'ishure hari uruzitiro rwiminyarinyari, hari nikibuga kirimwo ivu rivanze nutubuye duto duto.

Ikigo cishure gifise amashure menshi hamwe nayakera ayandi ni mashasha imwe murizo ifise inkigi zivyuma zishinze mumabuye imbere yayo hari utwatsi dutotahaye

Ikigo cishure gisize amarangi asankaho akiri mashasha gifise ninkingi imbere hateye amashurwe iruhande hari ibarabara harimwo abana babiri bari kugenda iruhande yikigo hari ibiti vyinshi bikiri bitoya nizindi nzu ziriruhande yikigo

Ikigo c'isomero kiri muri komine Rango, kiboneka ko kiri ku musozi hejuru. Cubatswe mu biti n'ishamba. Imbere y'inzu harimwo n'ibigori n'ibindi vyatsi. Abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga, nyuma yabo hari ibiti vyinshi.

Ibarabara rica hagati y'amazu harimwo ivyatsi n'utubuye, harimwo n'umuduga wera uriko uragenda, k'uruhande rw'iburyo n'ibubamfu hateye ibiti bitotahaye.

Ikigo cisomero camashure yisumbuye gifise amashure ashaje cane cubatse namatafari afise inkingi zera hagati mukibuga hari abanyeshure batatu basankaho bari kwinonora imitsi umwe muribo yambaye umupira winkofero

Icumba cisomero cubatse amatafari hari rero urugi ruri hagati yimpome zibiri zera urugi rukoze mucuma rusize irangi ritukura hariko nigufuri ifunze

Icumba cisomero kirimwo intebe nyinshi namadirisha abiri yuguruye kugira haze umuco hasi hari isima kuruhome hamanitse igipapuro cera kitaboneka neza ibiriko kuruhande hariho akameza gasa ubururu

Icumba c'isomero kirimwo impuzu zitandukanye zanditseko mu rurimi rw'icongereza, ariko dushobora kuzivuga mu kirundi ikanzu idafise amaboko ishati ifise amaboko magufi ipantaro ndende ijipo ngufi inkofero n'izindi n'izindi zitandukanye ari nyenshi.

Inzu ifise amabara y'umuhondo, hejuru ayera, har'amadirisha n'imiryango bisize amangi y'ubururu, imbere yiyo nzu har'inkingi ndende zisize irangi ry'ubururu, imbere yaho har'ivyatsi biringaniye bisa neza, inyuma yayo har'ibiti birebire.

Ikigo c'ishure gifise inzu nyinshi zisizirangira imwe imwe muri zo yubatse ugutandukanye n'izindi ifise amadirisha abiri n'umuryango umwe isa nk'aho ari biro ry'abayobozi b'ico kigoci ishubure.

Icumba c'isomero cigisha gusoma n'kwandika inzu isi ziranga igera ku ruhome hari ikibaho canditseko imbere hari umwarimu ubona ko hari abanyeshure ari kwigisha icirwa c'ikirundi.

Icumba c'isomero kirimwo intebe, imwe muri zo iteretseko ibikoresho, haboneka ko hari umuco mwiza, hasi hasize isima, intebe ziboneka ko zikozwe mu mbaho z'ibiti, kandi zishaje.

Mukibuga hagati hari abantu benshi cane abagore abagabo nabana bahagaze imbere yinyubakwa barindiriye ikintu canke bitabiriye nkinama bambaye impuzu zamabara atandukanye.

Ikigo c'isomero gifise inzu yubatswe kera igisenge cayo kirimwo imyenge n'ibitoboro bituma haguye imvura yinjira mu nzu ifise idirisha rikozwe mu rubaho rw'igiti indani mw'ishure harino tebe zavunitse ku ruhome hari ikibaho co kwandikako.

Ikibuga abana bakiniramwo harimwo icuma kinzunguruka c'abara atandukanye gafise intebe z'ubururu, umuhondo, zera ahabana bicara bakanzunguruka gashinze mu musenyi nyuma hari uruhome rw'amabuye.

Icumba c'ishure kirimwo intebe cubatswe n'amatafari, ku ruhome hagati hari ikibaho cirabura, ibubamfu n'iburyo hasize irangi ryera hari n'idirisha n'umuryango bituma hinjira umuco.

Ikigo c'ababikira kireze abana bafise ubumuga bwo kutavuga, bafise amashure yubatse n'amatafari, n'imiryango, n'amadirisha vy'ivyuma bisize irangi risa ubururu, hanze hasize isima n'umusenyi bivanze, haboneka nkaho hari izuba ryinshi.

icyumba cy'isomero kiboneka nkaho ata muco mwinshi urimwo hari imeza iteretse ko igitabo cy'ibiharuro cyo mu mwaka wa kane ku ruhande rwo hejuru hari bendera ry'igihugu cacu hariko n'abanyeshure bari mwishure bariko bariga

Ikigo c'isomero co mu gihugu hagati gifise utuzu twasugumwe twinshi tumwe muritwo ntamiryango dufise inyuma yaho hari igiti c'amavoka n'ibitoke vyinshi imbere yatwo hari ikibuga kirimwo ivu ryumutse.

Ikibuga kinini kirimwo ibiti bibiri vyegeranye ; munsi yavyo harimwo imiduga ibiri. Hirya gatoya hari amazu y'ikigo c'isomero cubatse n'amatafari, gifise n'inkingi z'ivyuma bisa ubururu, n'inzugi n'amadirisha bisize irangi ryera.

Ikigo c'isomero kibonekako abanyeshure bari gukina baryohewe cane hagati mu kibuga hari igiti gishinze kiriko ibendera ry'igihugu cacu n'ibindi biti birebire bifise amashami arandagase, amazu yubatse n'amatafari n'amabati atukura.

Ikigo c'isomero cubatswe n'amatafari, inyuma y'iyo nzu hari inzira y'ivu n'ibiti birebire, ifise amadirisha menshi asize irangi ryera hejuru hariko amabati ashaje, inzu yerekana ko ari ishure riri mu gihugu hagati.

Ikigo c'isomero cacafye ku ruhome abahungu babiri n'umwigeme umwe bari gukina umupira bambaye impuzu z'umuhondo zigizwe n'umupira n'ikabutura hasi hari ivyatsi bigereranye.

Ikigo c'isomero c'ababikira gifise abanyeshure bagendana ubumuga butandukanye inzu zabo zubatse n'amatafari zifise n'imiryango n'amadirisha bisubururu imbere yaho hari abanyeshure batandukanye bamwe bicaye ku ntebe umwe muri bo yicaye kw'ikinga ubonako afise ubumuga bw'amaguru.

Ikigo c'isomero ry'ababikira cubatswe n'amatafari gifise inkingi z'ivyuma nyinshi imbere y'amashure hari umuserege utwara amazi n'ikigega kimanitse hejuru ifise ingazi zubatse n'isima.

Inzu yubatse n'amatafari, ifise imiryango y'ivyuma, isize irangi ry'umuhondo. Hagati y'uruhome n'urundi, hari inzira itarimwo umuco. Imbere hari umuryango ufunze uriko ikiyo gifise n'utwuma.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari isize n'irangi risa umuhondo, ku ruhome hari ikibaho cirabura canditseko icigwa c'ikirundi haboneka ko hariko indome nta na bwa, hariko n'amajambo babahaye yo kwuzuza n'izindi ndome zo gutoramwo ijambo.

icumba c'isomero ku ruhome hari kibaho cirabura n'umunyeshure yambaye umwambar ubaranga ariko arandika iruhande hari gitutu c'umwarimu uri kubigisha.

Icumba c'isomero cubatse gisize umusenyi ku ruhome hamanitse igipapuro cera kinini kiriko ibintu bitandukanye mu mfuruka ku ruhande rwo hasi hasize irangi ryirabura.

Ikigo c'isomero cubakishijwe n'amatafari gifise amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'icatsi kibisi. Imbere yayo hari amashurwe n'utwatsi turinganiye; Hirya yayo hari biti binini bifise amashami atotahaye.

Icumba c'isomero kibonekamwo intebe, habonekamwo umunyeshuri umwe imbere yiwe har'igitabo, ikaye n'ikaramu yandikisha n'umuntu asa nkaho arikumusigurira arikumutega amatwi yitonze.

inzu zubatse mu matafari, zifise n'ibisenge vy'amabati, hari n'inzira ifise igisenge yerekana aho abantu baca kugira birinde imvura canke izuba. ku ruhande rw'iburyo hari ivyatsi biringaniye.

Ikigo c'ishure gifise amazu asize irangi gera hejuru n'iryubururu hasi imbere yayo hari igiti gishinze kimanitse ibendera ry'uburundi, mu kibuga hagati hari ibiti bifise amashami atotahaye.

Ikigo c'isomera gifise ikibuga kinini, kirimwo abanyeshure bamwe bambaye umwambaro w'ishure ubaranga, abandi bambaye impuzu z'amabara atandukanye hasi hari utwatsi turinganiye.

Ikigo c' isomero gifise igorofa hari ingazi ndende ziduga mu mashure yo hejuru n' umunyeshure yambaye ishati yera n' ipantaro y' umuhondo, ari kuganira n' abicaye imbere yiwe.

Icumba cubakishijwe namatafari gifise umuryango ufunguye gatoya uwurungurutsemwo ubona ibitabo vyinshi biri mu kabati hejuru yumuryango hasize irangi ryera .

Inzu zibiri imwe y'igorofa iyindi ntoya zubatswe n'amatafari, zifise inkingi, imbere hari ivyatsi n'ibiti vy'amashurwe, iruhande hari abagabo babiri bambaye ishati zera, hejuru mu kirere hari ibicu vyera vyinshi.

Ikigo c'isomero gifise amashure menshi yubatse mu buryo bwa kera asakajwe n'amatigura yirabura musi y'amadirisha harera inkingi n'izamatafari hagati mu kibuga Hari umusenyi n'utubuye.

Ikigo c'isomero kinini gifise uruzitiro rw'amatafari iruhande yarwo har'ibiti birebire bifise amashami n'ibarabara ryubakishijwe amabuye hari n’umuserege utwara amazi.

Inzu yubatse neza cane mu buryo bugezweho, imbere yayo hubatse amabuye amwe afise amabara atukura i ruhande harimwo amashurwe n'ibiti n'ibendera zitatu zimanitse, imwe muri zo niy’igihugu ‘Uburundi.

Ikigo c'isomero cubatswe neza cane, hagati mu kibuga hari uruhande rurimwo ivyatsi, urundi ruhande rurimwo umusenyi uvanze n'utubuye duto duto, n'igiti kiri iruhande y'inkingi y'inzu.

Icumba c’ishure gifise intebe z’ibiti, imbere hari imeza isasheko agatambara k’ubururu , kuruhome hari amatafari amanitseko ikibaho c’irabura co kwandikako hejuru hari itara riboneshereza indani.

Icumba c'inkino ,harimwo umugabo yambaye impuzu zubururu yasimbiye mukirere , inzu ifashwe n'inkingi ziri hagati na hagati , kuruhome hasize amarangi yera nay'umuhondo , hasi harisima itukura.

Ikigo cisomero kirimwo ivyatsi nibiti iruhande yaho hari umunyeshure yacerewe asa nuwuriko agenda atinya yambaye umwambaro ubaranga wishure ishati yera nipantalo numuhondo

Inzu isize irangi ryera n' inkingi z' ubururu, ifise amadirisha yutwuma dutoduto n' imiryango isa n' inginagina, umwe muriyo uruguruye, uwundi urapfunze, zisa nkaho arizo babikamwo ibikoresho.

Icumba gikorerwamwo inama canke ishure bigiramwo hari imisore n'abigeme bahagaze bari kubaza ibibazo batatahuye canke batumvise umwe muri bo ari kubereka umugore yararongoye ivyo vyirwa rigutwenga aryohewe ko vyagenze neza.

Ikigo c'ishure kiri mu gisagara ca bujumbura cubatswe neza cane n'igorofa rigeretse kabiri ifise n'inkingi zisize irangi ryera, imbere y'imiryango hari ivyuma bitangira abantu ntibakoroke hejuru hasakajwe amabati.

Ikigo c'amashure cubatse mu biti vyinshi hagati harimwo ishamba imbere yayo hamanitse ibendera ry'uburundi inyuma hari iyindi nzu itaboneka neza.

Inzu y'i goropfa isa nk'aho ari biro ifise inkingi zera n'ingazi ziduga mu vyumba biri hejuru imbere yayo hasi haramabuye n' umugabo asa n'uwurindiriye abandi ngo batangure akazi.

Ikibuga gikikujwe n'ibiti vy'amashurwe nyuma yayo hari inzu zibiri imwe n'i gorofa iyindi n'intoya ifise inkingi z'amatafari hari utwatsi turinganiye, kandi dutotahaye.

Ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi urunze n'ivyatsi biri iruhande harimwo abigeme batatu , umwe muribo arahagaze babiri baricaye basa nkaho bari kuganira, inyuma yabo hari igiti c'amashami menshi atotahaye.

Inzu ifise inkingi zis'ubururu, hanze hari isima icafuye cane. Hateretse n'intebe ikozwe mu mbaho n'amaguru y'ivyuma. Ku ruhome hubakishijwe amatafari, imiryango n'amadirisha birera.

Icumba c'isomero cubatswe n'amatafari, ku ruhome hari ikibaho cirabura co kwandikako, hejuru yaco hari umurongo usize irangi ryera, musi yaco hari amatafari ahiye, hasi hari intebe ziteretse kw'isima.

Ikigo c'isomero gifise igorofa igeretse kabiri , ifise inkinki, imiryango, amadirisha menshi , hari amarangi aboneka cane , iryera n'iryubururu, hasi hari uduti tumeze nkamashugwe dukase neza ,n'ikibuga cumutse kirimw'umusenyi n'amabuye.

Ikigo c'ishure cubatse n'amatafari ahiye, gifise inkingi zis'umuhondo, hari n'umuryango w'icuma , hejuru hari igisenge c'ibiti gifatanye n'amabati, hari n'umuco mukeya.

Inzu y'i gorofa ndende irimwo amashure hejuru na ha kabiri harimwo abanyeshure bahagaze hanze bambaye umwambaro ubaranga baberewe cane ahatangura ari ho hasi hari uwundi mugwi wame ambaye nk'uko nyene bari gufata ifoto baryohewe cane basa neza.

Inzu nziza cane yubatswe mu buryo bugezweho isa nkaho ari nshasha isize irangi ryera hejuru hagati yazo hateye utwatsi n'amashurwe baza baravomera kugira bikure haboneke hasa neza ,hejuru y'amabati hari ibitara binini bibonesha hanze.

Ikigo c'ishure gifise inzu ziboneka inyuma, hari amadirisha n'igisenge kiriko ivyuma n'amabati, hari n'itara riri hejuru n'utwatsi turinganiye dusa n'icatsi kibisi n'ibiti birebire vyegereye uruzitiro.

Inzu nziza cane isize amarangi ku miryango n'amadirisha ku ruhome hasize iry'umuhondo hari intebe iri hanze abantu baje bashika bicarako n'igipapuro kimanitse hanze ry'isa nk'itangazo.

Ikigo c'ishure cubatswe mu buryo bugezweho cubakishijwe n'amatafari meza cane. Hari abanyeshure babiri bari kugenda baganira, bipfutse mu mutwe n'ibitambara. Hagati y'amashure, hari utwatsi duteye turinganiye turi kumwe n'ibiti vy'amashurwe.

Inzu zitatu zubatswe kumwe hari impande zisize irangi ryera i ruhande yaho hari i gorofa imbere yayo hari ikibuga n'igiti kirekire hejuru ku kirere hari ibicu vyera n'ibisa ubururu.

Ikigo c'isomero cubatswe n"amatafari ahiye, gifise n'inkingi, imbere hari amashurwe akiri mato n'igiti kinini, iruhande hari ayandi mazu, icumba kimwe kirimwo abanyeshure bahagaze k'umuryango.

Igorofa yubatse inyuma imbere hari inzu zibiri imwe ifise inkingi zifashe amabati iyindi ifise umuryango n' amadirisha vyera hari n' imiduga itandukanye iri munsi y igiti gifise amashami.

Ikibuga kinini gikikujwe n'ibiti bitobito hagati hashinze igiti kiriko ibendera ry'uburundi imbere yaryo hari amazu n'intsinga zikwega umuyaga nkuba.

Icumba cishure cubatswe namatafari kuruhome hari ikibaho canditseko ikirangaminsi cokwitegurira ibibazo bagiye gutangura gukora vyanditse mururimi rwigifaransa

Inzu zubakishijwe n'amatafari n'amategura yirabura hejuru yazo haca urutsinga rw'umuyaga nkuba nyuma yazo hari ibiti birebire bifise n'amashami atotahaye.

Inzu ntoya yubatswe n' amabuye ifise amadirisha abiri mato mato iri kumusozi hejuru urimwo ibiti utuzu twa sugumwe dufise imiryango y' imbaho z' ibiti hagati mu kibuga hari abana babiri bicaye bari gukina.

Inzu isa nkaho ar'isengero yubatse n'amabuye kuruhande hari amashurwe n'utwatsi dukase neza imbere har'abantu bahagaze barikuganira .

Ikigo kirimwo ibiti , iruhande yavyo hari abanyeshure batatu bambaye imyambaro y'ishure , ijipo itukura n'ishati yera , umwe muribo yicaye kw'ibuye , yambaye umupira wirabura , uwundi arahagaze, bisa nkaho barikuraba imbere yabo

Inzu yubatse nkiyikorerwamwo ubworozi, ifise amadirisha y'utwuma duto duto, musi yayo hari irangi ryera, hejuru hasakajwe n'amategura yirabura, inyuma hari ibiti bisumba inzu.

Inzu ifise icumba cubatswe n'amatafari , rifise nidirisha rinini , n'utwuma tureture twera, n'ikiyo cayo caramenetse , indani ntihabona .

Ikibuga kinini kirimwo ivura ivanze n'umusenyi hejuru hari urutsinga w'umuyagankuba ku ruhande hari inzu zibiri imwe isiziranga igera ifise n'inkingi z'ivyuma vy'ubururu iyindi yubatswe n'amatafari n'inkingi zae ayo zifashe amabati.

Icumba c'ishure kirimwo intebe, harimwo n'abanyeshure babiri, umuhungu n'umukobwa bicaranye, bafise amakaye n'amakaramu. Imbere yabo, hari umuntu ahahagaze asa n'uwuriko arabigisha, abasigurira ivyo batumva.

Ikibuga kirimwo amabuye n'umusenyi, imbere yaho har'uruzitiro rufise umuryango w'icuma, izuba riri kwaka ari ryinshi kubera ryereka igitutu c'umuryango.

Inzu yubatse n'amatafari ahiye hejuru hariko amabati ashaje, mu mbavu z'iburyo har'igiti c'ipapayi kiriko ivyamwa bitarasha imbere yayo har'ibiti vy'amashurwe.

Ikigo c'isomero gifise imbande zibiri cubatsemwo amashure imwe yubatse n'amatafari isakajwe n'amategura yirabura, iyindi yubatswe n'amabuye hejuru hariko amabati, hagati yazo har'ikibuga kirimwo umusenyi.

Ibiti bitandukanye harimwo n'ivyamwa hasi hari utwatsi turemvye n'impene iruhande inyuma yavyo hari inzu isize amarangi n'inkingi zifashe amabati inyuma yayo hari ibiti birerebire bisumba inzu.

Inzu zubatse nk'inkigo c'ishuri zubatswe n'amatafari. Hejuru hariko igisenge gikozwe mu vyuma hariko n'amabati afashwe n'inkingi. Hari umuryango utandukanya ico kigo n'ayandi mazu.

Ikibuga kirimwo utubuye tuvanze n'umusenyi harimwo imiduga myishi y'amabara iruhande hari inzu y'igorofa imbere yayo hari ibiti bitandukanye n'abantu bari mu kibuga bahahagaze.

Inzu y’Isomero ifise uruhande ruriko amatafari, kuruhome hateyeko ikibaho cirabura canditseko, ibubanfu handitse Italiki, ukwezi , umwaka tugezemwo, iruhande hari idirisha canke itara bibonesha kukibaho.

Icumba c'ishure gifise isima yamenaguritse, kirimwo n'intebe z'ibiti zavunitse ; ku ruhome hejuru hasize irangi; hepfo hari kibaho kiri ku mpande zibiri: imbere n'iburyo.

Ikigo c'isomero gifise amazu yubatswe m'uburyo bugezweho afise amabara yera, y'ubururu asize ibintu bitandukanye, inkingi, imiryango n'amadirisha. k'uruhome imbere y'ishure har'ibiti birebire bifise amashami.

Ibarabara ryubatse n'amabuye, hagati y'ibuye n'irindi harimwo isima n'umusenyi, k'uruhande rw'iburyo n'ibubamfu bacuruza ibintu bitandukanye, harimwo umuceri, ibiharage, Isukari, intebe, n'ibindi n'ibindi, n'imitaka ishinze hanze yokwikingira izuba canke imvura.

Ikigo c'ishure kiri iruhande y'ibarabara, indani mu kibuga hari abasore n'abigeme baje kwiga bamwe bambaye impuzu zitari umwambaro ubaranga , hasi hari ivyatsi .

icumba c'isomero cubatswe n'amatafari k'uruhome hari ikibaho cirabura canditseko gisa nkaho ar'ikirangamisi bazogenderako indwi yose, vyanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Ikibuga kirimwo abatamvyi b'ingoma, bambaye impuzu zitukura n'izera, babiri muribo bari gutamba abandi bari kubavugiriza ingoma imbere yabo hari abantu bitavye ubwo butumire bw'ugushigikira ingoma z'uburundi zisa nkaho ari umuco waco.

Icumba c'ishure kirimwo imeza ziteretseko za mudasobwa, n'ibindi bikoresho bifutse n'igi sashe cirabura, nyuma yaho hari akabati kegamiye uruhome gasize irangi ry'umuhondo, n'idirisha rirerire rituma habona neza.

Igiti gifise amashami abiri kirekire cane hari amazu magufi n'igorofa rigeretse kabiri i ruhande imbere hari abagabo babiri n'abagore babiri umwe muri bo yambaye inkofero mu kibuga hagati hari igiti kimanitseko ibendera ry'uburundi.

Ikibuga kirimwo ibiti, ku mpande yaco hasi hari ivu rivanze n'utubuye duto duto, hari inzu yubatswe n'amatafari ifise inkingi, imiryango, amadirisha bisa n'ubururu, hejuru hasakajwe n'amabati.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bitotahaye , iruhande hari igirofa ifise amadirisha n'imiryango bisa n'icatsi kibisi , hejuru hubakishijwe amabati n'ingazi ziri hagati na hagati.

Icumba c'isomero gikikujwe urugi n'amadirisha azana umuco indani, harimwo intebe, imbere ku ruhome hari kibaho canditseko , igisenge gikoreshejwe ivyuma kiriko n'amabati.

Icumba c'ibiro kirimwo ibintu vyinshi. Harimwo utubati turimwo ibitabo bitandukanye n'amakaye. Hejuru yutwo tubati hari ikintu kizinze gifise amabara menshi. Nyuma hari uruhome rwubakishije amatafari.

Igorofa isa nk'aho ari ibiro bakoreramwo ibintu bitandukanye, imbere yayo hicaye umugabo hari n'imeza imbere yiwe asa n'uwufise ikaye ari kwandika, inzu ifise inkingi zera n'amadirisha yera.

Ikibuga c'inkino c'umupira w'amaboko, cubatse n'isima ivanze n'umusenyi, giciyemwo imirongo yera, iruhande y'ikibuga hari umunyeshure ari gutambuka, hanze y'ikibuga hari umuduga wera, kure y'aho hari n'izindi modoka nyinshi.

Mu semu se mu se mu se mu se mu se mu se birubakwa hejuru hashinze ibiti vy'ivyuma n'igiti kirekire kiri imbere yayo.

Ikibuga kirimwo ivyatsi n'umusenyi, urunze ari mwinshi, hicaye abigeme batatu, basa nk'aho bari gutera inkuru, inyuma yabo hari igiti kirekire, gifise amashami meza, hejuru mu kirere haboneka umuco mwiza.

Ikibuga kinini kirimwo igiti gishinze kirekire kiriko ibendera ry'igihugu cacu. Imbere yaryo har inzu zubatse mu buryo bwa kera; imwe ifise amadirisha menshi n'umuryango umwe. Ku ruhande hari umugabo n'umubikira bariko baraganira, inyuma yabo hari igiti kinini.

Inzu y'ingorofa hasi hateretse akabati gakozwe mumbaho z'ibiti, kuruhome hubakishijwe amatafari harimwo utwege dutoduto twubatswe mu matafari asize iragi ryera.

Inzu iboneka ko ishaje yubatse n'amatafari hariko urugi rufatanye n'idirisha n'igufuri ifatanye n'umuryango, imbere hari kibuga kinini hasi iruhande y'inzu hari isima yahindutse kubera isuku rike riharangwa.

Ikigo c' isomero cubatse n' amagorofa atatu hagati y' inzu n' iruhande harimwo ivyatsi bitotahaye hacamwo utuyira twinshi inyuma y' amazu hari imisozi mire mire irimwo ibiti.

Ikibuga kinini gifise umusenyi uvanze n'utubuye, kirimwo igiti kirekire kimanitse ibendera ry'igihugu cacu, hirya yaho, hari amasomero yubakishije amatafari, mu mbavu yayo hari ibiti birebire.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bisa nkaho biringaniye, harimwo n'umugabo yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura, Ibubamfu bwiwe hari ibiti birebire, n'ibindi bigufi vy'amashurwe, hari n'igiti kirekire kimanitseko ibendera ry'igihugu cacu, n'amazu ari hirya gatoya.

Inzu yubatse n'amatafari isi ziranga igera hejuru, hasi hasiza iry’ubururu, ifise n'amatafari ashaje n'inkingi zifash’inzu, indani harutuzu twasegumwe dufise imiryango imbere hari ingazi imwe umanuka uka kagera mu kibuga kirimwo ivyatsi n'ibiti biri ruhande bifise amashame.

Inzu y'ubwo iherero uwona ko bushaje, kandi bufise isuku rike hasi harisima ishaje yamaze guhinduka irirabura, kubera umwanda mwinshi ku ruhome hubatse n'amatafari hejuru habonekako hari idirisha ryinjiza umuco.

Ikigo c'isomero cubatse neza kiri mu gisagara ca bujumbura hejuru ku ruzitiro hariho izina ry'ishure musi y'iryo zina hari idirisha rinini ririmwo ivyuma bisize irangiye iryo ubururu nyuma y'uruzitiro ku ruhande rw'i bubamfu hariho igiti ka nyeni c'icatsi kibisi.

Icumba cubatse n' amatafari kuruhome hari igice gisizemwo isima winjiye hari umuryango urimwo utuzu twa sugumwe ubona ko harimwo umwanda mwinshi cane kandi inzu iboneka ko ishaje.

Ikigo c'isomero kiri ahantu heza hateyemwo ivyatsi biringaniye Kandi bitotahaye, hari akayira kubatse n'amabuye harimwo abanyeshure babiri umuhungu n'umwigeme bafatanye ku rutugu bariko baratambuka basa nkaho bariko baraganira. Hari nibiti birebire biri imbere y'amashure.

Inzu iboneka nk' aho ari isengero, yubatswe neza n' amatafari, hanze hatewe amashurwe n' ivyatsi bisa n' icatsi kibisi, munsi yayo hari ibarabara, imbere y' iyo sengero hari abantu bahahagaze ari benshi .

Inzu yubatse harimwo n'ibiti bitandukanye, iruhande y'inzu hari igiti c'ipapayi, iburyo bw'ipapayi hari inzu ifise amadirisha, imbere yiyo nzu hari uruzitiro rw'ibiti bishashe neza hari n'amabuye manini ari ku nkingi yuruzitiro.

Icumba c'isomero, giteretswemwo imeza y'imbaho ikozwe mu biti, hariko n'intebe yo kwicarako, ku meza hejuru hari ibikoresho bitandukanye bisa n'ivy'ishure, hari ikaramu y'amabara iri ku meza, hari n'udupapuro twera turi ku meza, n'igikombe c'ubururu.

Ikigo c'isomero kirimwo abanyeshure bari hanze bamwe bafise ibikoresho vyabo abandi barahagaze bari kuganira basa nkaho barindiriye kwinjira mu masomero yabo. Imbere y'ishure hari ivyatsi biringaniye.

Ikigo c'isomero gifise amasomero yubatse m'uburyo bwakera, asize irangi ry'ubururu n'iryera. Imbere mukibuga har'ibiti binini cane bifise amashami meza kandi atotahaye.

Inzu zigufi ziboneka nkaho nizubworozi zubakishijwe amatafari hejuru hari amabati ifise amadirisha manini menshi inyuma hari ibiti imbere hari ikibuga cumisenyi kivanze nutubuye duto duto

Inzu yubatse mukigo cisomero yubakishije amatafari inzu isa niyishaje nyuma yaho hari ibiti birebire vyegereye uruzitiro rwamatafari ahiye nyuma hari izindi nzu zifise amabati atukura

Inzu y'igorofa yubatse mu buryo bukomeye ifise n'inkingi nyinshi zubatse n'amatafari imbere hari umuserege utwara amazi i ruhande hateye amashurwe hirya yayo hari inzu zisanzwe zifise inkingi z'ivyuma imbere hari utwasitwi cati kibisi turinganiye nyuma y'izo nzu hari biti.

Inzu nziza, yubatse neza ikomeye cane, imbere yayo hateye ibiti n' amashurwe, n' igiti gishinze nk' ibendera ry' iryihugu cacu, imbere y' inzu, hasi hari amatafari harimwo amabara atukura.

Ikibuga kivanze umusenyu n'utubuye hagati hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu cacu hariho ikigo c'isomero cubatse n'amatafari hejuru hariko n'amabati ku ruhome hari mirongo ikitse n'iymanuka isizirango igera imbere hari ibiti bigufi bisa n'icatsi kibisi hiryaye amashure hari ibiti bibiri bineneya.

igiti kiri hagati y'amazu, i buryo hari inzu zubatswe n'amatafari n'imiryango n'amadirisha bifise irangi ritukura. Ibubamfu, ni igorofa risize irangi ry'ubururu, mu kibuga hasa n'ahari isuku rike.

Ikigo c'isomero cubatswe n'igorofa igeretse rimwe imbere yayo hari ikibuga kinini gisa nk'aho ari umusenyi canke ivuryeumutse imbere y'ikigo hari ibiti n'ivyatsi bibisi bisharije ico kigo ibicu vyomue mu kirere biboneka neza cane nk'aho ari ku murango.

Ikibuga kirimwo ivu ryumutse, imbere yaho har’inzu iboneka igice yubatse namatafari, iruhande rumwe hari inzu isa nkaho aringufi ifise amadirisha atatu manini ariko utwuma dutoduto, hariko ibitambara ntabiyo biriko, munsi yamadirisha hasize irangi ryera imbere yiyonzu hari igiti gifise amashami atotahaye.

Icumba c'isomero imbere hari umwarimu w'umugore, ariko yigisha abanyeshure ku ruhome hari ikibaho canditseko i ruhande y'umwarimu hari imeza n'intebe yicarako n'idirisha riri ruhande y'imeza ricamwo umuco ni umuyaga winjira mwishure.

Inzu y'i gorofa iboneka inyuma yubatswe n'amatafu arahiye hasi hari inzira yubatswe n'isima ifatanye n'iyo nzu hari abanyeshure ubona ko batashe i ruhande hakaba n'undi munyeshure ubona ko yasamariye ikintu a canke arindiriye abo batahana hirya gato hari ibiti n'imiduga vy'amabara.

Ikibuga kinini kivanze umusenyi n'utuye iruhande hari nzu y'i gorofa nyuma ko iyo nzu hasiza iranga yera ivyo bigatuma isa neza bifise amadirisha menshi yubatse mu buryo bugezwe weho.

Ikibuga kinini kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga harimwo abasore nabigeme basa abariko barataha hasi mukibuga hari ivyatsi biri vanité inyuma yabo hari igiti kirekire kiri iruhande yigorofa igeretse rimwe.

Ikibuga kirimwo ivugye uumutse hagati hamanitse ibendera rifise amabara atatu iritukura icatsi kibisi n'i rera harimwo umurongo wera urigaburamwo ibice bine hagati na hagati hari umuzingi wera urimwo inyenyeri zitatu ne ma y'ibendera hari inzu ndende y'i gorofa.

Ikigo c'isomero gisiza amarangi yera n'ayo ubururu hejuru hari amabati atukura mu kibuga hagati harimwo ibiti vyinshi birebire n'ivyatsi biringaniye imbere y'inyubako hari umuserege utwara amazi.

Inzu isa nk'aho ari ibiro yubatswe mu buryo bugezweho. Hanze hashinze igiti kirekire kiriko ibendera ry'igihugu cacu, hasi hasashe amatafari harimwo ayatukura, iruhande heteye ibiti n'amashurwe maremare na magufi.

Inz' ibonek' igice gisiz' irangi ryera n' idirisha rinini na ritoya, iruhande hahagaz' abantu batandukanye, hari n' igiti kitaraba kinini giteye mu kibuga kirimw' utubuye n' utwatsi.

Icumba c'isomero cubatse mu buryo bwa kera. Ku ruhome hari ikibaho canditeko, munsi y'ikibaho hasize umusenyi uboneka nkaho umaze imyaka myinshi.

Inzu ifise uruhande rutoya rukozwe n'amatafari ifise n'utudirisha dutoduto tw'amatafari ducamwo umuyaga n'umuco winjira mwiyonzu. Hejuru har'igiti kimanitseko icuma kirekera.

Ikibuga kinini hagati hamanitse igiti kirekire kiriko ibendera y'igihugu cacu hirya y'ikibuga hari nzu yubatse n'amatafari mu mbavu yayo hari ivyatsi biringaniye hejuru mu kirere hasanka ha shaka kugumvura.

Ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko kirimwo abanyeshure babiri bari gutambuka bambaye imyambaro ibaranga. Imbere yabo hari abandi begamiye uruhome rw'inzu hirya yabo hari umuduga uwufise irangi ryera n'iryubururu.

Inzu ifise igorofa rigeretse n'iyindi isanzwe yubatswe n'amatafari harimwo n'imirongo yera. Imbere y'igorofa har'igiti kinini, iruhande y'inzu ntoya har'utwatsi turinganiye n'amashurwe akase neza.

Inzu y'ibiro bijejwe umutekano ryubakishijwe n'amatafari meza hasi hateye utwatsi turinganiye dukase neza harimwo ibiti binini n'amashurwe hamanitse ibendera zitatu imwe muri zo ni yo igihugu c'uburundi.

Icumba cishure cubatse namatafari ahiye kuruhome harikwikibaho cukwandikako imbere yaco harintebe zikozwe mubiti kumpande hari utudirisha dutoduto twinjiza umuyaga numuco munsi yatwo hamanitse ikiranga minsi

Ikibuga kinini kirimwo imiduga myinshi y' amabara atandukanye, ihagaze Ku murongo, inyuma y' imiduga hariyo inzu ndende zishobora kuba ari nk' amashure canke ibiro, hejuru mu kirere hari ibicu vyera n' ivyirabura.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi mu mbavu z'ikibuga hariho ibiti birebire na bigufi kimwe muri vyo gifise amashami meza cane ku ruhandi haboneka uruzitiro rw'amatafari harimwo umurongo wera n'inzu iboneka igice harimwo igirisaa aritoya hejuru haboneka amatafali.

Igorofa igeretse rimwe ya komine ngozi isize amarangi meshi ifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma. Inkingi zisize irangi imbere yayo hateye amashurwe kuruhome gw'inzu hamanitse ibipapuro bibonekako ar'amatangazo.

Ikibuga kirimwo imiduga ifise amabara atandukanye hari umugabo ari gutambuka i ruhande y'imiduga yambaye ikoti yirabura nyuma yiwe hari abanyeshure batatu bambaye umwambaro ubaranga umwe muri bo arahagaze asa nk'aho arikuraba ibiriko bibera mu kibuga hagati abandi babiri baricaye basa nkaho bari kwiganyirira.

Ikibuga cubatswe n'isima aho bakinira umupira w'amaboko nyuma y'ikibuga hari i gorofa igeretse kabiri yubakishijwe n'amatafari ifise n'amadirisha yera mu ruhande rw'i buryo hari umuduga wera hari abana b'abanyeshure babiri baboneka kure mu kigo, kandi kure yaho hari imisozi iboneka irimwo ibiti.

Inzu yubatswe n'amatafari ifise inkingi z'ivyuma vyinshi ku ruhome hasi ziranga igera ifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma hejuru yavyo hari utudirisha twubatswe n'amatafari hasi imbere y'inzu he sizisima.

Inzu yubatswe isize irangi ry'umuhondo hasi hasiz isima hejuru yubakishijwe n'amatafari ku ruhande haribarabara n'ibiti binini hejuru yavyo haca uru ntsinga rw' umuyaga nkuba.

Inzu y'igorofa igeretse kabiri ifise inkingi zera n'amadirisha menshi ariko ivyuma, iburyo bwayo hari ibiti birebire, ibubamfu hari imiduga ibiri n'ibiti, inyuma y'inzu hari ivyatsi biringaniye.

Ikibuga kirimwo utubuye tuvanze n'umucanga, hariho umugabo afise ikinga yambaye impuzu zera n'ibirato vy'amabara yera n'ayirabura. Hejuru yiwe hari igiti gifise amashami atotahaye, kibonekamwo igitutu cinshi.

Inzu y'igorofa igeretse kabiri imbere yayo hari imiduga itanu itandukanye n'ibiti binini hagati hari ibendera ry'igihugu cu Burundi rimanitse ku giti gisa n'ubururu.

Mu kibuga hagati hicaye abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga, umwe muri bo arahagaze, babiri baricaye ku kirundo c'umusenyi, basa nk'aho bari gutera inkuru umwe yambaye agapira k'amaboko maremare kirabura, uwundi yambaye ishati yera n'ijipo itukura.

Icumba c'isengero kirimwo intebe zibiti nyinshi ku ruhome hubakishije amatafari hejuru hari itara ririko riraka n'amabati ateye kubiti, ifise idirisha rinini rikozwe mu vyuma.

Inzu ifise igisenge c'ivyuma hari n'inkingi zifashe kugera kumabati zisize irangi ryera n'iry'ubururu. Iruhande har'utuzu twasugwumwe. Imbere yatwo hahagaze umuntu w'ishati yera n'ipantaro yirabura.

Ikigo c'isomero cubatse n'igorofa igeretse kabiri, gifise amadirisha n'imiryango vyinshi n'inkingi zera, imbere yayo hari kibuga kinini c'umusenyi i ruhande hari ibiti bito bito bisa n'icatsi kibisi.

Ikigo c'isomero kiri mu gihugu hagati gifise amashure yubatse n'amatafari ashaje inkingi zisize iranga ryera ni ry'ubururu, hagati mu kibuga hari ivu ryumutse nyuma y'ikigo hari ibiti birebire.

Ikibuga kinini kirimwo utuye n'umusenyi hari ibiti bitandukanye harimwo n'ivyo ivyamwa amatunda amavoka ibigazi n'ikindi giti kirekire gifise amashami menshi imbere yugora uzitiro hari umuntu yambaye ikabutura yera n'ishati yera.

Ikigo c'isomero gifise umuryango wagutse mu nini hejuru yawo hari ibiyo bitobito vyinjiza umuco imbere y'ishure haboneka amadirisha afise ibiyo indani hari imeza yicayeko abanyeshure igice co hepfo gisize irangi iry’ubururu ikindi co hejuru gisize iry’umuhondo.

Inzu yubatse bitandukanye mu mfuruka y'i buryo hari inzu ndende igizwe n'i gorofa yubakishijwe n'amatafari mu mbavu yayo hari iyindi ntoya ifise inkingi z'amatafari isa nk'aho irimwo ivyumba vyinshi imbere hari ikibuga kinini kirimwo umusenyi hamwe n'utwatsi tugenda turamera hirya no hino.

Inzu yubatse mu buryo bw'ishure ifise n'ivyumba vyinshi ikaba ifise inkingi nyinshi zisiz irangi ry'ubururu niryera imbere yaho hari ikibuga bakiniramwo kirimwo ivu rivanze n'amabuye, kandi hejuru hasakajwe n'amabati ikikujwe n'ibiti binini.

Icumba c'ishure gifise amadirisha maremare cane atuma haza umuco mwinshi ,indani hari intebe n'imeza zitari zike ziteretseko za mudasobwa, uravye hanze ubona inkingi zifsashe inzu.

Ikibuga kinini kirimwo ivyatsi hari n'inzu yubatse nk'amasomero igizwe n'amabati n'amatafari bishaje. Mukibuga hagati harimw'umusenyi uvanze n'utubuye dutoduto, k'uruhande rw'iburyo har'igiti kirekire.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bikase neza bitotahaye harimwo n'ibiti bitandukanye harimwo kandi impene isa nkaho iri kurisha ku ruhande hari nzu ifise inkingi z'ivyuma n'imiryango n'amadirisha uruhome rusize amarangi atandukanye.

Ikigo c'ishure cubatse n'amatafari n'amabati. Imbere hari intebe iri hanze ikozwe mu mbaho z'igiti n'ibiti bigufi bisa n'icatsi kibisi hagati y'inzu hari abantu bari kugenda bambaye impuzu z'amabara atandukanye.

Icumba c'igikoni batekeramwo kirimwo amasafuriya manini cane, gifise n'amadirisha abiri atinjiza umuco mwinshi y'aho bari gutekera. Hasi hasa nk'aho hari isuku rike.

Ikigo cy'ishure gifise amashure ya kera. Hirya no hino y'inzu hari ibiti n'ivyatsi. Uruhande rumwe imbere y'amashure hari uduti dugufi dukase neza . Inyuma yayo hari ayandi mazu atandukanye.

Ikibuga kirimwo umusenyi uvanze n'utubuye duto duto, n'ibisate vy'amatafari bikwirakwiye mu kibuga, Hariho n'igitutu kirekire c'uruzitiro kiboneka hasi ,vyerekana ko hariho umuco w'izuba uva k'uruhande.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bitotahaye, biteyemwo amashugwe maremare n'ayandi magufi, nyuma yavyo hakikujwemwo amazu yubatse neza n'amatafari ahiye, n'imiryango n'amadirisha vy'ivyuma, hejuru hariko amatafari y'icatsi kibisi.

Icumba c'ishure kirimw'abanyeshure bicaye ku ntebe basa nk'aho bari kwandika ivyo mwarimu yabahaye canke bari gukora ikibazo imbere yabo hari umuryango n'idirisha bizana umuco.

Inzu irimwo igikoni harimwo abigeme batatu, bambaye itaburiya zera ,n'inkofero bariko barateka, umwe wese afise ico ariko arakora ahantu bari gukorera hafise isuku.

Ingorofa ndende ifise hasi hubakiye neza harimwo n’isima. Hari abantu benshi bari kugenda n’abandi bane bahagaze basa nkaho bari kwitegereza iyo bavuye, umwe muribo arikuvugira kuri terefone ngendanwa afise n’impapuro zera.

Icumba c'imyuga gifise imeza nyishi ziriko ibikoresho ,harimwo abasore n'abigeme umwe wese ubona afise ico ari gukora, mumfuruka har'intete zigerekeranye, k'uruhande har'amadirisha maremare atuma habona neza.

Icumba c’ isomero kirimwo ibikoresho vyinshi bifasha abanyeshure kwiga ku ruhome hasize irangi ryera harimwo abagabo babiri umwe ari kwigisha mugenzi we na we ari kwitegereza cane ivyo ari gukora.

Icumba kirimwo ibintu bitandukanye, nk'ibikoresho harimwo za mudasobwa, intsinga z'amabara. Ku ruhome hari ibara ry'icatsi kibisi, ku ruhande hari idirisha ryinjiza umuco.

Inzu iriko ivyuma bishinze bimanitseko amabati, harimwo abagabo n’abagore bambaye impuzu z’ubururu n’inkofero zibakingira umutwe. Bamwe bazana amazi, abandi bavanga isima n’umusenyi. Inyuma yabo hari umugabo afise ikaye, asa nk’aho ari we abarongoye araba ivyo bari gukora.

Icumba c'isomero ry'imyoga harimwo abanyeshuri benshi bambaye ibisarubeti vy'ubururu bagize imigwi itandukanye basa nk'aho bari gufashanya hari n'imeza nyinshi ziriko ibikoresho bakoresha mukwe iga.

Inzu irimwo ibikoresho vyinshi harimwo intsinga z'amabara menshi imeza n'ibindi bikoresho ku ruhome hari igipapuro kimanitse canditseko n'ikaramu ritukura munfuruka hari umuryango basohokeramwo.

Ikigo c'ishure hari abanyeshure babiri b'abahungu bari kwubaka inzu y'igorofa mu bipapuro. Hari umwarimu yambaye ishati yera asa nkaho ari kubasigurira, inyuma yabo hari abandi banyeshure bicaye ku ntebe bari kuraba ivyo ariko arakora.

Igorofa ndende, uruhande rumwe rusize amarangi urundi ruhande n'amatafari gushika hejuru. Zifise n'amadirisha maremare y'ibiyo. Hari n'iyindi nzu ntoya ir'iruhande yayo.

Icumbahacoigikoni harimwo umugabo ni'umugore bambaye itaburiya zera n'udutambara mu mutwe bari gutegura imfungurwa umugabo ari kwitegereza ivyo umugore ari gutegura asa nk'aho ari kwiga.

Icumba kirimwo imeza n'intebe hari umugore canke umwigeme yicaye ku ntebe yifuse igoti mu maso asa nk'aho asinziriye ku birenge yambaye ikambambiri zirimwo amabara imbere yiwe hari ibindi bikoresha.

Icumba c'ishure ry'imyuga, harimwo abanyeshure bambaye ibisarubeti bisa ubururu, hari umusore umwe ari kuvugana n'umwarimu, asa nkaho ari kumusigurira ivyo agiye gukora, nawe ari kwitegereza amuteze amatwi.

Inzu bakoreramwo ivyuguteka harimwo abigeme babiri n'umusore bambaye itaburiya n' inkofero vyera, basa naho bariko baritegura imfungurwa zitandukanye.

Icumba c'ishure rya kaminuza, hari abanyeshuri bicaye ku ntebe zifise amabara atandukanye, basa nk'aho bariko baravuga baganira. Imbere yabo hari umwarimu ari bwo agishika, agire atangure kubigisha.

Abagabo batatu bicaye bariko baratwenga , imbere yabo hari imeza iteretseko ibikoresho vyinshi, inyuma yabo harabagabo babiri bahahagaze basa nkabo aribo babarongoye , bagiye kubigisha canke kubakoresha ikibazo.

Icumba c'isomero ry'imyuga, hari umwarimu wambaye itaburiya yera, arikumwe n'abanyeshure biwe bambaye ibisarubeti. Hakaba umurwi wa mbere urimwo abahungu babiri n'umukobwa ari gukora ivyo umwarimu ari kumusigurira, bambaye n'amarori akingira amaso.

Icumba c'isomero ry'imyuga, hari umugabo yambaye impuzu z'ubururu, imbere yiwe hari icuma kinini cane, ari kwitegereza ingene gikoreshwa canke ari kugikora, inyuma yaco hari amadirisha aboneshereza indani.

Icumba c'isomero ry'imyuga harimwo abagabo batanu bane bambaye ibisarubeti vy'ubururu umwe muri bo yambaye impuzu zisanzwe asa n'uwuri kuraba mu kabati ibikoresho abandi bagize imigwi ibiri ya babiri bamwe barahagaze bari gukorera hamwe abandi barunamye bari gufashanya.

Icumba c'isomero co mugisagara ca bujumbura hari abanyeshure bicaye kuntebe bariko barandika basa nkaho bariko barakora ikibazo, umunyeshure w'inyuma ari kwandika kumpapuro zisa n'ubururu iruhande yiwe hari utudi dukoresho dutadukanye.

Itongo riri mu gihugu hagati barikugira uruzitiro rurikingira, harimwo abagabo bambaye impuzu zirimwo amabara menshi, umwe wese afise akazi ajejwe, inyuma yaho hari ibiti birimwo ishamba n'inzu ziri hirya yaho.

Icumba c'ishure yirimwo abanyeshure biga akaminuza bicaye ku ntebe imbere yabo hari umwarimu ari ku bigisha bitonze bateze amatwi ku ruhome hamanitse igipapuro cera kiriko ivyo bariko bari iga.

icumba kirimwo abakobwa benshi batatu bicaye hasi umwe muri bo afise igitabo asa nkaho ariko arabasomera ibirimwo hirya yabo hari uwundi yicaye ariko abaraba yumviriza ivyo bavuga

Inzu ikorerwamwo umwuga harimwo abasore babiri bambaye impuzu z'ubururu, umwe harimwo n'agapira k'umuhondo, afise icuma ari guheraheza neza ivyo yakoze. Inyuma y'intebe hari uruhome rw'amatafari.

Icumba c'isomero ry'imyuga hari abagabo batatu bambaye impunzu z'ubururu n'amarori abakingira mu maso; umwe muri bo afise ivyuma bitatu bigufi biri ku meza; kimwe muri vyo agifise mu ntoki afise nk'ico ashaka kugikoresha.

Icumba c' isomero bigisha guteka hahurikiyemwo na bigeme bambaye itaburiya n' inkofero vyera n' udupfukamunwa tw' ubururu umugabo umwe muribo ntako yambaye afise agatambara mu ntoke bakoresha muguhanagura ivyombo.

Umurima uteyemwo amateke ,imyumba hahagazemwo umugabo n'umugore, bambaye itaburiya zera bari kuyora ivu ryaho basa nkaho hari cigwa bashaka kugira, nyuma yabo hari inzu y'amabuye isizemwo hagati irangi ryera.

Inzu y'inama nini irimwo amadirisha iburyo n'ibubamfu ituma haba umuco ukwiriye, hari n'intebe zicayeko abanyeshure ku ruhome hari irangi ryera , hejuru ku gisenge hakoreshejwe ivyuma biriko n'amabati.

Icumba c'isomero ry'ubushakashatsi, harimwo abanyeshure b'abahungu n'abigeme bambaye itaburiya na bamwe muribo bambaye udupfukamunwa, batatu bagize umugwi, bari gukora bigishanya.

Icumba c' isomero c' imyuga aho abanyeshuri bariko barigishwa gukora ibirato hagati mwishuri harimwo intebe bicayeko n' umwarimu w' umugore afise umushatsi muremure yambaye ishati yera n' ipantaro y' irabura ariko arereka umunyeshure amusigurira ivyo akwiye gukora.

Icumba c'isomero bigishirizamwo ibijanye no gukora amazi, hasi hicaye umugabo yambaye I pantaro n'ishati yirabura, afise n'icuma muntoke ariko arakoresha. Mumbavu yiwe akikujwe n'ivyuma n'imbaho zikozwe mubiti.

Ikigo c'isomero, c'imyuga aho abanyeshure bariko bariga ivyerekeye gukora imiduga harimwo umugwi munini w'urwaruka biboneka ko ari imisore n'abigeme bambaye itaburiya z'ubururu bamwe bariko baritegereza bateze amatwi ivyo babigisha abandi bakaba bariko bakora mumigwi mitomito.

Icumba c'isomero ryimyuga, har'imeza nin'irihagati y'abanyeshure n'abarimu, irik'ibikoresho vyinshi bitandukanye, har'umusore n'inkumi bariko bariga, imbere yabo har'umugabo n'umugore basankaho bagiye kubakoresh'ikibazo.

Icumba c'isomero, kirimwo abagabo babiri, umwe yambaye agapira kera, uwundi ishati y'amaboko maremare, umwe afise icupa ry'amazi mu ntoki, amufasha canke amwereka uko babigira; hagati yabo hari imeza iteretseko n'ibindi bikoresho, inyuma yabo uruhome rusize irangi ryera.

Icumba gikorerwano ivyerekeye umuyaga nkuba harimwo umusore yambaye itaburiya yubururu asa nuwunamye afise ivyari gukora imbere yiwe hari ibikoresho vyamabara atandukanye nyuma yiwe harurubaho canke akabati bimanitse kuruhome

Icumba c'isomero c'imyuga ,harimwo abasore babiri bariko barakora ,umwe arigukora kuri mudasobwa uwundi ariko akora kuntsinga, n'ivyuma biri kumeza, mbere y'uwo muntu ari mububamfu ,har'intsinga z'ubururu n'izirabura.

Inzu irimwo icumba kitarimwo umuco mwinshi, gifise utudirisha duto duto turi hejuru, haboneka ko habitsemwo ibintu vyinshi; hagati harimwo abagabo n'abagore bambaye ibisarubeti vy'ubururu n'inkofero z'umuhondo zikingira umutwe, bose barunamye, basa nk'aho ari ikintu bari kwitegereza.

Icumba kirimwo imeza iriko ibikoesho bitandukanye, imbere y'imeza har'umuntu yambaye ishati canke igisarubeti c'ubururu, haboneka ibiganza n'intoki gusa asa n'uwuri gukoresha mudasobwa.

Icumba cinama kirimwo intebe zicayeko abantu batandukanye imbere hariho umugabo ari kubasigurira iruhande hari amadirisha abiri amanitseko udutambara kugira ngo hagabanuke umuco kuruhome hasize irangi ryera

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe iburyo n'ibubamfu hari amadirisha yinjiza umuco, imbere hari umwarimu ari kubigisha ku ruhome hasize irangi ryera, inyuma hari umunyeshure yambaye ishati yera asa nkaho atari gukwirikira mwarimu ivyo avuga.

icumba kinini cane gikoraniyemwo abantu benshi bicaye kuntebe basa nkaho bari munama bose barikuraba imbere bateze amatwi barikwumviriza ivyo barikubashikiriza canke bari kubigisha.

Ikigo c'ibitaro gifise inzu iringaniye imbere har'ivyatsi n'amashurwe biringaniye, igiti ciza gifise amababi manini, inyuma y'inzu hari ibindi biti birebire, kibonekako ari ikibanza gisharije n'ibimera bitandukanye.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe. Inyuma yabo hari imeza bashizeko ibikoresho. Bose bari kuraba imbere kugira ngo bumvirize ivyo bari gusigura. Ku ruhande hari amadirisha yinjiza umuco.

Icumba cisomero cimyuga harimwo abanyeshure batatu bambaye impuzu zubururu umwe muribo ari gukora abandi bari kwitegereza ivyari gukora kuruhome hasize irangi ryera hepfo yaho haridirisha ribobesha umuco muriryo cumba

Icumba c'isomero c'imyuga kibonekamwo abigeme barikwiga umwuga woguteka. Abigeme bagera kuri batanu bambaye itaburiya n'inkofero vyera; umwigeme umwe muribo ari hagati afise umwete mwinshi muvyo arigukora n'igikoni kinini gisa neza kirimwo isuku ryinshi.

Icumba gikorerwamwo inama, kirimwo abantu benshi batandukanye ubona ko bateze amatwi umuntu ari imbere yabo bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z’ibiti, iruhande harimwo amadirisha menshi ariko ibiyo bibonerena kugira yinjize umuco habone neza.

Ikigo c'isomero ry'imyuga ryerekana abasore batatu bariko baratwenga baryohewe cane bicaye imbere y'imeza ikozwe mu giti ku meza hariko ibikoresho bitandukanye inyuma yabo hari inzu isize amarangi yera ku ruhome n'umuryango n'amadirisha bitukura.

Icumba c' isomero ry' imyuga har umukozi w' umugabo yambay' inkofer' ikingir' umutwe no mu maso, yambaye n' igisarubeti c' ubururu n' ibirato vy'irabur' afis' icuma kirimw' umucanwa mwinshi, hirya yiwe har' imiryang' ikozwe mu vyum' arimyinsh' inyuma yiwe har' ibindi bikoresho.

Icumba kirimwo ibikoresho bitandukanye vy'ikoranabuhanga, biteretse ku meza, harimwo na mudasobwa iri iruhande, n'umugabo yicaye imbere yavyo, yambaye impuzu zirabura, asa n'uwuri gukora yitonze.

lcumba c' isomero kirimw' intebe n' imeza, abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z' ibiti z'ifis' amaguru y' ivyuma, imbere har' abagabo babiri, umw' asankah' ari gusigur' abandi batez' amatwi.

Ikigo c' isomero rya kaminuza, ryubatswe mu buryo bugezweho, rifise inkingi nyinshi zisize irangi, hari abanyeshure bariko baragenda canke bahagaze, ku ruhande rw' iburyo n' ibubanfu, hari abanyeshure bahagaze imbere y' ivyumba vy' ishure, bamwe bariko baraganira, abandi barindiriye kwinjira mu ma somero yabo.

Icumba c'isomero c'imyuga abasore bambaye inkofero zitukura n'izo umuhondo basa n'abari gukora umuyaga nkuba biboneka ko bari kwiga uko babigenza inyuma yabo hari meza ku ruhome hasize irange ryera.

Inzu nziza zisa nkaho arah'abantu baruhukira, hasa neza cane harimwo n'udutebe duteretse mutwatsi twiza, hateyemwo n'amashurwe n'igiti kirekire gifise amashami meza kumpande zose.

Icumba cisomero ryimyuga harimwo umugore yambaye inkofero yumuhondo n'impuzu y'ubururu afise icuma cirabura muntoke asa naho Ariko arasigurira abandi utwumba tumanitse kuruhome.

Icumba c' isomero c' abanyeshure bo muri kaminuza, bafise inama n' abayobozi bikigo, babigisha ku bijanye no kwikingira ingwara zateye, hahurikiyemwo abasore, abigeme n' ababikira, imeza y' imbere yabo, isasheko igitambara cera, hateretseko n' amacupa abiri y' amazi.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure batekereje cane, baraba imbere, biboneka nk'aho hari umwarimu ari kubasigurira. Kuruhande hari umwe muri bo yambaye ishati y'era, asa n'uwuriko arandika ivyo bari kubasigurira.

Icumba c'isomero ry'imyuga, harimwo abasore babiri bariko barakorera hamwe bimenyereza ivy'imyuga. Bambaye impuzu z'ubururu zimenyerewe gukoresha n'abakozi canke abanyeshure bo mu mashure y'imyuga.

Icumba c'isomero aho abanyeshure bariko barakora ikibazo bicaye ku ntebe, imbere y'imeza hari umwarimu asa n'uwubacunze. Nyuma hari umwigeme afise ikaramu ari kwandika ku rupapuro rus'ubururu n'ibindi bikoresho biri iruhande yiwe.

Icumba cisomero kirimwo abanyeshure n'umwarimu wabo abanyeshure bicaye kuntebe zabo imbere zabo hari umwarimu ari kubigisha kumeza imbere hateretseko ibikoresho bari gukoresha.

Icumba cisomero c’imyuga, kirimw’abagabo bane, bambaye impuzu z’ubururu n’inkofero z’umuhondo, imbere yabo har’imeza iriko ibikoresho, umwe muribo ari gusa nkaho abasigurira ivyo bagiye gukora.

Ikigo c'isomero rya Kaminuza ry'ubuganga, hari abanyeshure bicaye mu buryo bwo kumenyesha ibikorwa vyabo, umwe ari imbere yambaye itaburiya yera, inyuma yiwe hari abahungu babiri umwe nawe nyene yambaye itaburiya yera, imbere yabo hari ibikoresho biri ku meza, inyuma yabo hari ibipapuro binini bimanitse.

Abaganga bahurikiyemwo abagabo nabagore bambaye itaburiya ubufukamunwa n'inkofero vyera basa nkaho bari kwiga kuruhome hamanitse ibipapuro bitandukanye bibafasha mubijanye nubumenyi.

Icumba c'inama ubona ko bari kugira inama y'ubushakashatsi, bicaye ku ntebe z'imbaho zikozwe mu biti zifise amaguru y'ivyuma, hejuru hariho amatara menshi, ku ruhome hasize irangi ryera, imbere yabo hari umwigisha ari gusigura.

Icumba c'isomero c'imyuga kirimwo abanyeshuri bariko bariga gukoresha mudasobwa hahurikiyemwo abasore n'abigeme bambaye impuzu z'ubururu bamwe bari imbere ya za mudasobwa bariko barakora basa nk'aho bafise umwete mwinshi nyuma yao abo hari akabatika arimwe ibitabo.

inzu nini ikoregwamwo amanama ihurikiyemwo abantu batandukanye ifise amadirisha menshi aza n'umuco ku ruhome hasize irangi ryera hari meza iriko ibikoresho harimwo mudasoga yuguruye n'ibindi bikoresho bijanye n'ubuhinga bugezweho

Abasore bicaye munsi y'igiti. Bambaye impuzu z'ubururu imbere yabo hari meza ndende iriko ibikoresho mvyinshi. Umwe wese afise ico ariko arakora umwe muri bo arigukanura cane yifashe mu buhanga asa nkaho ariko yiyumvira.

Ikigo cy'isomero cyubatse mu buryo bugezweho cubakishijwe amatafari meza imbere y'amazu hari amashugwe atandukanye n'igiti kirekire gifise amashami hirya no hino kiboneka ko gitotahaye.

Icumba kirimw'ibikoresho bitandukanye harimw'umuntu yambaye igisarubeti afutse mumaso. Inyuma yiwe har'igipapuro cera kimanitse kucuma, k'uruhande har'amadirisha maremare ariko ibiyo bibonerana cane.

Icumba c'isomero c'imyuga harimwo umusore yambaye igisarubeti cirabura asa ni uwuri kwitegereza cane imbere yiwe hari imeza y'icatsi iriko ibikoresho bitandukanye ku ruhome hasize irangi hariko n'amadirisha ataboneka neza.

Inzu y'igorofa ifise ingazi badugiramwo ku ruhande rw'iburyo hari ivyuma bisa nk'aho bikingira izo ngazi ntihagire umuntu ukoroka ifise n'inkingi zisize irangi hari n'imiryango ibiri umwe ufatanye n'idirisha.

Icumba c' ishure kitarimwo umuco mwinshi ukwiye hicayemwo abanyeshure imbere yabo hari umwarimu ari kubigisha i ruhande hari meza zibiri ziriko ibikoresho bitandukanye.

Icumba c'inama gifise amadirisha manini yinjiza umuco ukwiriye indani ku ntebe hicaye abantu batandukanye imbere hari umugore uboneka ko ariwe afise ico ari gushikiriza.

Inzu bakoreramwo imiduga, harimwo abasore bambaye ibisarubeti vy'ubururu. Bariko baritegereza neza bitonze ibir'imbere mu muduga ufunguye. Inyuma y'abo, har'igihome gikozwe mu matafari. Hariho n'ibirundo vy'amapine y'imiduga.

Icumba c'isomero ry'imyuga harimwo abasore babiri bariko bariga bambaye impuzu z'ubururu bunamye bari gukorera hamwe. Inyuma yabo har'umugabo uhagaze ufise ikaramu n'ikaye bisa nkaho arikubigisha.